beneen <hesitation> affaire bi <hesitation> mooy <hesitation> pratiquement <hesitation> ñuy ñëw di nemmeeku parce que toujours dañuy wax ne émissions yi baax na lool yi nga xam ne dañu koy def à l' antenne mais di dem aussi di def <hesitation> sur place

parce que day tax nit ki gën ci gis boppam donc loolu aussi dafay nekk loo xam ne dafay baax parce que toujours budee yow de yaa ngi dem dinga mën a def sax suivi sur le terrain

nit yi di ko appliqué waaw walla déet loolu moom des na mais yeneen yi nga xam ne moom am na solo itam suñu mënoon di gën a dolli li nga xam ne moom mooy di dem di fekki nit ñi di leen impliqué loolu aussi dafay nekk loo xam ne dafay jëm kanam voilà
je pense que on a fait le tour <hesitation> dafa am leneen looy dolli Serigne

ndax <hesitation> ñi doon ñëw doon def si émissions yi ndax <coughs> maitrisé woon nañu carrément thèmes yeek yooyu ndax daawul am ay jiixi jaaxa ci yenn points yi ak yooyu walla
<hesitation> <hesitation> waaw parce que partenaires yi moom mën nañu wax ne Diegane technicien agricole <inhales> moom moo doon ñëw lu gën a bari di def si émissions yi

<hesitation> yeneen yi nga xam ne def nañu ko mooy yi nga xam ne dañu ko dem def sur le terrain foofu moom li ñu gisoon moom te dama ko doon wax ci biir rapports yi souvent mooy dafa am souvent benn leader <inhales> boo xam ne mooy wax muy Serigne Boye <hesitation> peut être bu amee keneen ku waxaat ci la yem mais ñeneen ñëpp toujours li Serigne Boye wax walla lii Serigne Boye wax rek moom lañuy souvent di toppaat di répété waat <inhales> c' est que souvent du am contradiction par rapport ak li kenn ki wax femmes yi aussi c' est la même chose ñoom toujours dañu naan comme li sama borom kër wax donc ñoom ba léegi dañoo am problème mu am seen autonomie par rapport ak seen
c' est ça
voilà donc loolu moom mooy loo xam ne souvent dañu koy déploré et puis femmes yi sax parfois danga leen di bëgg a impliqué ci émissions yi mais <hesitation> dañuy ragal
dañuy ragal
voilà donc loolu moom <hesitation> peut être luñuy war a liggéeyaat la surtout implication des femmes ci <hesitation> emi ci réalisation émission bi ak réalisation projet bi loolu moom dafa ciy <hesitation> dafa ciy am solo

aussi leader yi aussi c' est bien am nañu benn leader boo xam ne fës na <inhales> mais buñu seetoon yeneen leader aussi yoo xam ne ñooy nekk à côté di ci jàpp loolu aussi dina gën a baaxal liggéey bi voilà éviter monotomie bi

voilà
j' étais entrain de penser à quelque chose est ce que foogoo ni c' est pas lié tamit à leur <noise> parce que activité agricole bi ñun bi ñu demee ba xool
jigéen ñi ci am accès à la terre bariwul ci zone ba tout à fait tout à fait ça c' est vrai <inhales> et puis souvent sax ñun li ñuy gis mooy danga naan sama jëkkër mooma jox lopin de terre ci laay bay <inhales> walla sama camiñ mooma jox lopin de terre ci laay bay mais gisuñu ñun parmi les <hesitation> les productrices

yaa ngi bay yaa ngi am say surga ak yooyu non non gisuñu ko ci bu am solo parce que problème d' accès des femmes à la terre la parce que bu doon femme bi <inhales> am na suffisamment de: <hesitation> de terrain d' hectare yoo xam ne dafa koy bay di jël ay di jël ay surgaam embauché leen di leen liggéeyloo et tout ça <inhales> peut être que doon na gën a mën a affirmé wu parce que moom li muy wax dina ko gën a xam que ki nga xam ne dañulay jox sa benn lopin de terre nga xam ne ñebe nga ciy bay walla tuuti <inhales> gerte des trucs comme ça loolu bariwul la njariñ mais ba pare aussi doo entrepreneuse souvent loolu mooy problème yu femme yi yow dangay ñew rek parce que dañu la may jox la lopin de terre yaa ngi koy bay <inhales> mais li nga ci war a am moomoo ko en quelque sorte donc sa jëkkër moo ko moom walla sa nijaay walla sa frère toujours kon yow amoo autonomie boo xamante ne war na la mën a permettre nga mën a départir <hesitation> ci <hesitation> yenn yenn yenn mbir yi
beneen point bi mooy variété bi variétés yi ñii doon promouvoir sorgho mboq gerte est ce que yooyu vraiment femmes yi dañu koy bay fii <hesitation> <hesitation>
muy les céréales locales

mais budee <hesitation> dugub bi

góor ñi ñoo koy gën a bay waaw loolu du góor ñi ñoo koy gën a bay mais:femmes yi ñebe lañuy gën a bay waaw te ñebe boo xoolee rentabilité am bariwul
waaw
voilà donc ren ñebe moom ku ci bëgg alal gëm naa ne boo moytuwul dinga <hesitation> dinga bay lu bari ay at yu bari xaalis bi mooy gerte gi mooy joxe xaalis <inhales> te souvent gerte gi

ba pare <hesitation> je pense peut être sama point de vue la

moo tax ñebe rek lañuy mën a def <inhales> dem parce que demoon nañu ci benn vilage femmes yi nañu

bisab sax lañu ciy def walla walla ñebe lu ndawwalla ñebe lu ndaw

waaw looloo tax mane lopin de terre rek xam nga lopin de moom mënoo ci bay <hesitation> loo xamante ne dinala mën a permettre nga am ci ay revenu yu bari donc loolu mooy problème mu femmes yu bari ba pare souvent aussi ñun dañu am c' est culturel aussi souvent dañu naan jigéen ñi waruñu yor suuf loolu nag góor ñi ñoo koy xalaat <hesitation> te buñu nee jigéen ñi waruñu yor suuf parce que amuñu doole ju ñu koy ju ñu ko <hesitation> mais buñu xoolee projet bii nga xam ne dañu la naan liggéey tuuti investir tuuti ha am lu bari donc foofu jigéen ñi war nañu mën a yor suuf parce que souvent am na jigéen ñu nga xamante ne peut être du zone bi mais am na ñoo xam ne yeneen zone yi dañuy jël seen ay surga di leen fay walla nga jël seen surga boo moomee sa suuf waxtaan ak surga bi nga xam ne danga koy jox benn pourcentage <hesitation> <hesitation> ci li nga xam ne mooy récolte bi loolu yëpp si ay possibilités yu mën a a mais boo xoolee suñu zone yii nag pratiquement ay lopin de terre lañuy am donc mënuñu def benn culture benn production bu rëy boo xam ne dina leen mën a permettre ñu mën a jël seen indépendance donc loolu mooy problème mu <hesitation> suñu zones yi ak jigéen ñi nga xam ne joxuñu leen suffisament suuf bu doy

beneen aspect bi mooy Jokalante en tant que entreprise sociale

Jokalante day dawal

waaw li ma ko doon li ma koy wax mooy mu continué ci lancé bi nga xam ne fi la nekk gën a élargir <hesitation> li ñu naan partenaires yi c' est vrai que am nañu déjà jokalante am na déjà ay partenaires mais mën nañu gën a élargir <hesitation> li nga xam ne moom mooy partenaires yi donc seet côté groupement femmes yi xool aussi yeneen ONG yoo xam ne dinañu soxla ay services Jokalante moo xam ci wàllu santé la

parce que bu ci nekk ci ñooñu mën nañu soxla jokalante ci benn domaine donc je pense que c' est bien mu am yenn partenaires mi ngi jéem su ko defee loolu dina ko mën a permettre mu engrager yeneen <hesitation> résultats
jokalante partenariat am ak rajo yi
waaw ni mu ko mën a raffermir mooy <hesitation> rajo yi ñu bañ a rek yem rek ci fay danga may fay

rajo yi aussi mën na par rapport ak ñoom seen liste partenariat donc partenaires yooyu mën nañu leen mettre en rapport ak jokalante su ko defee ñoom ñu xool ci ban côté la ñuy mën a liggéeyee su ko defee loolu day nekk lmoo xam ne dina jariñ jokalante dina jariñ rajo bi voilà ñu bañ a yem rek ci dangeen ñuy liggéey ngeen fay ñu mais ñu nekk ñoo xam ne peut être pas <hesitation> disons <hesitation> pas <hesitation> ñenn ñoo xamante ni dañuy <hesitation> dañuy am ay parts sociales

voilà pas jënd ay actions walla quoi que ce soit surtout dans Jokalante

ci développement Jokalante
waaw
voilà dañuy impliqué wu nekk ay partenaires actifs
ba pare par exemple man dama doon xalaat dara

qui fait beaucoup de chose dans le domaine du développement naka la ñu mën toogee xool

xool nuñu bindee par exemple wuti ay financements
au tour de la sensibilisation sur des thèmatiques qui importe
tout à fait parce que boo xoolee nii am na femme yu ñuy liggéeyal ñoom seen problème majeure mooy dañuy def transformation produits locaux surtout céréales locales yi mais problème bi ñuy am mooy voilà am na ñoo xam ne sax problème bi nuñuy def ba mën ko transformé loolu problème la

parce que booy def transformation produit local il faut que nga am matière première
waaw
mais nuñuy def ba am matière première bi
problème la
mais je pense que suñu liggéey ak yéen ak Jokalante Jokalante def link bi sax ak coopérative yeek yooyu peut être que dinañu mën a pro <hesitation> résoudre seen problème am matière première suffisament def seen transformations suffisament am marhé bu ñu ko jaayee su ko defee loolu dafay nekk bénéfique

ñu gën ci discuté xool nu ñu demee plus en profondeur vraiment sa dernier mot lumuy doon
en tout ha <hesitation> félicité leen wax ne <hesitation> vraiment am nañu satisfaction ci liggéey bi parce que liggéey bi nekk na loo xam ne suñu xoolee point fort bi mooy jàng nañu ci lu bari beneen point bi mooy tax na ñu am ay ressources tax na aussi ñun relations yi nga xam ne dañu ko doon am ak baykat yi gën a dëgër gën a am relation de confiance parce que même au delà de partenariat bi gis ngeen ne ñu ngi continué di liggéey ak baykat yi donc loolu kon un plus la boo xam ne rajo bi am na ko
audience am yokku na ci
donc loolu lépp kon dafa nekk loo xam ne ñun dañu koy rafetlu di leen encouragé di leen wax ne nous sommes à votre disposition beneen côté boo leen bëgg ñu liggéey fa ak yéen aussi nous sommes pret pour travailler et que di wax ne aussi dinañu fexe ba ñun suñuy partenaires ñu gën leen link ak yéen su ko defee ngeen gën a liggéey
merci <noise>
ok asalaamaleykum tey ñu ngi fii ci Saly di rencontré directrice rajo Mbour FM ñu naan ko <hesitation> madame Camara madame Camara ñu ngi lay nuyu en tant que femme nan ngay dundee journée mondiale de femme en tant que femme ci sa biir kër